asibiti na iya tabbatar da cewa an girmama addini marasa lafiya kuma an haɗashi cikin shirye shiryan kulawa ta hanyar ɗaukar matakai masu dacewa da wayar da kan ma'aikatan lafiya game da mahimmancin girmama ra'ayoyin addini aƙwai hanyoyin da dama da za a bi dan tabbatar da cewa addinin marasa lafiya yana da tasiri cikin yadda ake gudanar da kulawar lafiya na farko asibitoci su kafa tsarin sadarwa me kayu tsakanin marasa lafiya da likitoci ko sauran ma'aikatan lafiya wannan zai bawa marasa lafiya damar bayyana buƙatunsu na addini tun daga farko kafin a fara maganinsu haka kuma a cikin horan ma'aiukatan lafiya y kamata su mayar da hankali kan fahimtar banbance banbancan addini da al'adu wanda zai taimaka wajan tabbatar cewa ba a iya wani abu da zai iya saɓawa imanin marasa lafiya hakanan asibitoci su tabbatar da cewa ansamu kungiyoyin addini ko ƙwararru masu bada shawara na addini a asibiti wanda zai taimaka wajan warware duk wani rikici tsakanin ƙa'idojin kiwan lafiya da ra'ayin addini idan har wani yanayi na likitanci zai iya zama mummunan saɓawa da ra'ayoyin addini to ya kamata a gudanar da tattaunawa tsakanin likita marasa lafiya da iyalaisu ko wakilin addini domin samun hanya magance matsala cikin girmamawa a wasu lokuta asibitoci zasu iya bada zaɓin magani wanda zai dace da buƙatun addinin marasa lafiya ko kuma su taimaka wajan samun shawarware daga ƙwararru ko wakilai na addini don samun mafita da zata kasance mai amfani da lafiya ba tare da samun saɓani da imanin marasa lafiya ba daga karshe yana da mahimmanci asibiti su girmama ƴancin marasa lafiya na bin addininsu harma da ajje wasu matakai na duba lafiyarsu da kuma jindaɗinsu na hankali da ruhaniyya

asibitoci na iya inganta sanin al'adu da addinai a tsakanin ma'aikatan lafiya ta hanyar samar da horo mai kyau da kuma ingantatcan tsari na fahimtar da banbance banbancan al'adu da kuma addinai wannan yana taimakawa wajan tabbatar da cewa ma'aikatan lafiya suna kula da marasa lafiya cikin girmamawa da kuma lura da buƙatunsu na addini da al'adu da farko asibitoci su tabbatar da cewa ma'aikatan lafiya suna samun horo game da banbance banbancan al'adu da kuma addinai wanda zai basu damar fahimtar yadda zasu magance matsaloli da kuma shafi marasa lafiya masu ra'ayin addini ko na al'adu wannan horo na iya haɗawa da karatun ilimi na asali game da al'adu daban daban fahimtar banbance banbancan ɗabi'u da kuma yadda za a gudanar da tattaunawa me girmamawa tare da marasa lafiya daga al'ummomi daban daban aƙwai wasu shirye shiryan hu na musamman da zasu iya taimakawa ma'aikatan lafiya wajan inganta sanin al'adu da addinai kamar shirye shiryan horo na al'adu da addinai wannan horo yana maida hankali kan hanyoyi da ma'aikatan lafiya zasubi wajan girmama banbance banbancan al'adu da addinai da kuma yadda zasu magance matsaloli da zasu iya tasowa yayin kula da marasa lafiya shirye shiryan horo na jinsi da harkoƙin al'umma wannan horo yana taimakawa wajan fahimtar yadda za a haɗa kai da mutane daga ko wanne irin al'umma tare da girmama su da kuma basu damar bayyana buƙatunsu na al'adu da addinai shirye shiryan horo na ƙwarewa a maganin al'umma wannan horo yana koyar da ma'aikatan lafiya yadda zasu magance buƙatun al'ummomi masu banbance ta hanyar amfani da sabbin dabaru da fahimtar al'adu daga ƙarshe dai yana da mahimmanci a tabbatar da cewa ma'aikatan lafiya suna da ƙyaƙyawar fahimta game da yadda addini da al'adu ke shafar lafiyar marasa lafiya ta hanya zasu iya bada kulawa me inganci da girmamawa

taimakawa wajan inganta yarda da juna game da addinai a asibitoci yana da tasiri mai kyau a fannoni gamsuwar marasa lafiya sakamako na lafiya da kuma jindaɗin ma'aikatan lafiya wannan yana taimakawa wajan samar da yanayi na girmamawa da fahimtar juna wanda zai iya inganta kulawar da ake bayarwa ga marasa lafiya idan asibitoci suna girmama addinai da al'adu marasa lafiya hakan yana ƙara gamsuwa da jindaɗin marasa lafiya marasa lafiya suna jin cewa ankula dasu cikin girmama wa da fahimtar buƙatunsu na addini wanda ke inganta haɗin kai da yarda da likitoci da sauran ma'aikatan lafiya wannan yana haifar da ƙyawawan alaƙa tsakanin ma'aikatan lafiya da marasa lafiya wanda zai iya taimakawa wajan samun ingantatciyar kula da kuma gamsuwar marasa lafiya girmama addinai na iya taimakawa wajan inganta sakamakon lafiya idan ma'aikatan lafiya sun fahimce addini marasa lafiya zasu iya tsara hanyoyin magani da suka dace da ra'ayoyin addinin da marasa lafiya wanda zai iya rage damuwa ko tashin hankali da zai iya shafar lafiyar marasa lafiya wannan yana taimakawa wajan samun ingantatciyar kula da kuma cinma burin marasa lafiya ma'aikatan lafiya da ke aiki a cikin yanayi na yarda da addinai suna jindaɗi aiki da sauƙi idan ansamar da yanayi inda ma'aikatan lafiaya zasu iya girmama banbance banbancan addini yana rage matsin lanba da damuwa kuma yana taimakawa wajan samar da jindaɗin aiki hakan na iya ƙara musu kuzari da himma wajan samar da ingantatciyar kula ga marasa lafiya a ƙarshe dai inganta yarda da addini a asibitoci yanda tasiri mai kyau ga dukkanin ɓangarurin lafiya wanda ke taimakawa wajan gamsuwar marasa lafiya inganta sakamaƙon marasa lafiya da kuma ƙara jindaɗin ma'aikatan lafiya

yadda asibitoci zasu iya daidaita ƙarfafa juriya da fahimtar addinai daban daban tare da tabbatar da cewa duk i marasa lafiya na samun kulawa da girmamawa daidai gwargwado ba tare da la'akari da addininsu ba asibitoci cibiyoyi ne dake bayar da kulawa da lafiya ga kowa kowa da kowa ba tare da nuna banbanci ba a matsayinsu na wurare da mutane daga al'adu da addinai daban daban ke ziyara yana da matuƙar mahimmanci a samu daidaito tsakanin mutunta addini da kuma tabbatar da adalci wajan bayar da kulawa ga marasa lafiya wanna yana nufin cewa dole ne asibitoci su gina wani yanayi dake ƙarfafa juriya da fahimtar addinai daban daban da farko dai ya kamata a horar da ma'aikatan lafiya yadda zasu kasance masu fahimta da kuma mutunta al'adu da addinan marasa lafiya wannan yana haɗa ya haɗa da sanin buƙatu dake da nasaba da addinai kaman lokacin sallahabinci na musamman ko buƙatar ganin wani limami ko pasto yin haka na ƙarawa mara lafiya ƙwarin gwiwa da jin ana girmamashi wanda kuma zai taimaka wajan samun nasaran jinya dole ne a tabbatar cewa wani tsarin asibiti baya nuna banbance ko fifiko ga wani addini misali wajan tsara abinci ya makata a bayarda da zaɓi dan masu cin halal masu gajuwa naman adade ko kuma waɗanda ke bin wasu ƙa'idojin abinci na addininsu hakanan wajibi ne a guje sanya alamomi ko gudanar da ibada a gurare da marasa lafiya dake da ra'ayi daban daban domin kada suji an tauye musu ƴanci ya kamata asan samar da doka ko manufofi a cikin asibitoci dake nuna tsayuwar ko yuwuwar daga wajan kare hakkoƙin kowa tare da hukunta duk wani nau'in nuna kariya bisa addini wannan zaisa marasa lafiya da ma'aikata suji ana kula dasu daidai a karshe daidaita juriya da mutunta addini a cikin asibitoci yana taimakawa wajan gina ƙyaƙyawar mu'amala tsakanin ma'aikata da marasa lafiya wanda hakan ke haifar da ingantatciyar lafiya da jindaɗi a asibiti

shayar da jarirai nonon uwa wata hanyace mai matuƙar mahimmanci wajan gina lafiyar ƙwaƙwalwa da kuma buƙasa ba sirar tunani nonon uwa na ɗauke da sinadarai masu amfani dake taimakawa ƙwaƙwalwar jariri ta girma da sauri waɗanda suke da matuƙar mahimmanci wajan bunƙasa jijiyoyin ƙwaƙwalwa a lokacin da uwa ke shayar da jaririnta tana bashi ƙariya ta musamman daga cututtuka tare da haɗin gwiwar ƙwayoyin jiki waɗannan kariya ta lafiya da jarirai ke samu yana sa ƙwaƙwalwar sa ta bunƙasa a cikin ƙwanciyar hankali da lafiya wanda ke taimaka masa wajan fahimta da goyan sabbin abubuwa cikin sauƙi yayin da yake girma haka kuma hulɗa ta jiki da ido tsakanin uwa da jariri a lokacin shayarwa na ƙarfafa dangantaka da jindaɗin zuciya wanda hakan ma nada tasiri wajan inganta tunani da ɗabi'ar jariri abincikin da dama angano cewa yara da ake shayar dasu nonon uwa na tsawan na tsawan lokaci sunfi sauran yaran samun sakamako mai kyau a makaranta suna d saurin fahimta suna iya karatu da lissafi fiye da yara da basu sha nono sosai ba wannan kuma na da nasaba da lafiyar ƙwaƙwalwarsu datasirin tunani da kuma gina tun suna jariri baya ga haka tasirin shayarwa yana cigaba har zuwa manyan taka yawancin yara da suka sha nonon uwa sunfi sauƙin shawo kan matsaloli suna da ƙwarin gwiwa da ƙwarewa da mu'amala da mutane wannan halayya suna taimakawa masu wajan samun nasara a fannin aiki da rayuwar yau da kullin a ƙarshe dai shayarwa ba kawai kariyace ga cututtuka ba amma wata hanyace ta zuba jari a makomar ilimi da aikin jariri uwaye da gwamnati ya kamata su tallafa wa shayarwa domin inganta lafiya ƙwaƙwalwa da samun hazaƙar da zata amfanar da al'umma gaba ɗaya

shayar da nonon uwa na taka muhimmiyar rawa wajan gina ƙyaƙyawar dangantaka da zumunci mai ƙarfi tsakanin uwa da jariri a lokacin da uwa ke shayarwa aƙwai cuɗanya ta jini kallo da kuma shafa wanda ke taimakawa jariri yaji kariya da kauna wannna hulɗa ta kusa tana taimakawa wajan ƙarfafa zumunta ta ɗabi'a wajan wacce ake kira da attachment a ilimin tarbiyya lokacin shayarwa na fitar da wani sinadari da ake kira oxytocin wanda ake kira da hormonof flow wannan sinadari yana ƙara jin soyayaya ƙwanciyar hankali da yarda tsakanin uwa da jariri haka kuma jariri yana jindaɗin kasancewa da uwassa wanda hakan na ƙarfafa jin amincewa da zaman lafiya a tare da ita wannan dangantaka da aka kafa tunda ga farko tana da matuƙar amfani ga cigaban yaro yana da yara da suka samu irin waɗannan dangantaka suna yawan nuna ƙwarin gwiwa suna da sauƙin fahimta da kula dasu kuma basa jin tsoro ko fargaba cikin sauƙi hakane kuma suna girma da ƙyawawan hali suna samun sauƙin adaidaituwa a makaranta da wajan tarayya da mutane a ɓangaran hankali da ƙ waƙwalwa irin wannan kusanci da uwa yana ƙarfafa tsarin ƙwaƙwalwa na jariri yana taimaka masa wajan goyan sabbin abubuwa cikin sauƙi da kuma bunƙasa iya warware matsaloli a ɓanganran motsin zuciya kuwa yaro na girma da ƙyaƙyawan tunani game da kansa da sauran mutane wanda hakan ke hana tasirin matsaloli irinsu damuwa da fargaba gaba ɗaya to a ƙarshe dai shayarwa ba kawai na ciyar da jariri bane amma wata hanya ce ta gina tushen soyayya da fahimta tsakanin uwa da ɗanta ko ɗiyarta wannan dangantaka nada matuƙar tasiri har zuwa gobe domin tana da nasaba da yadda yaro zai girma ya zama mai cikakkan hankali tausayi da nasara a rayuwa wannan dalili ne yasa aka ƙarfafa mata da iyaye su rungume shayarwa da hannu biyu

shayar da nonon uwa na da matu ƙar amfani ga lafiyar mace musamman ma a ɓangaran haihuwa da tsarin jikinta gaba ɗaya baya ga amfani da yake dashi ga jariri shayarwa tana taka muhimmiyar rawa wajan kare mace daga wasu cututtukan kamar haka irin ciwan nono da ciwan mahaifa da fari bincike yanuna cewa shayarwa na rage haɗarin kamuwa da cutar nono lokacin da mace ke shayarwa bata samun jinin haila na wani lokaci wanda hakan ke nufin cewa jikinta baya fuskantan canjin sinadarin hormone sosai wannan rage yawan canjin sinadarin jikin kamar estrogen na taimakawa wajan da ƙile girma ko samuwar ƙwayoyin cuta dake haddasa kansar nono haka kuma lokacin da cell na nono ke aiki wajan samar da madara basu cika samun dama su rikeɗe su zama cell masu cutar kansu ba shararwa na kuma rage yawan kamuwa da cutar mahaifa wannan yana da nasaba da yadda yake daƙile yawan haila da mace ke samu na da alaƙa da yawan fitar hormone wanda idan yayi yawa zai iya haifar da girma ko kunburin ƙwayoyin mahaifa dake rikiɗewa zuwa cutar cancer don haka shayarwa na matuƙar taimakawa wajan kiyaye wannan ɓangare na jiki lafiya baya ga haka shayarwa na taimakawa wajan dawo da mahaifa cikin sauri bayan haihuwa tare da rage jinin da mace ke zubarwa haka kuma yana taimaka mace ta dawo da nauyinta yadda ya kamata bayan haihuwa wanda ke rage haɗarin ƙiba mai yawa wani abu dake da nasaba da cututtuka da dama shayarwa na aiki a matsayin wata hanya ta wucin gadi ta hana ɗaukar ciki musamman a cikin watanni shidan farko idan mace na shayarwa sosai ba tare da wani abinci na waje ba wannan yana taimakawa wajan baiwa jiki lokaci ya huta kafin sake ɗaukar ciki a ƙarshe dai shayarwa da nono ba kawai yana amfani ga jariri bane harma yana kare lafiyar mace daga cututtuka masu tsanani yana kuma bunƙasa lafiyar mahaifa da nono da kuma kiyaye lafiyar jiki gaba ɗaya wannan yasa yake da matuƙar mahimmanci ko wacce uwa

shayar da nonon uwa na ɗauke da dukkan abinci da sinadarai da jarirai ke buƙata domin girma cikin koshin lafiya nonon uwa abinci ne cikakke wanda Allah ya halitta musamman domin jarirai yana kunshe da sinadarai masu inganci irinsu protein kitse carbonhydarate vitamin da ma'adanai dake taimakawa cigaban jiki da ƙwaƙwalwa babban amfanin nonon uwa shine cewa yana da sinadarai masu kariya daga cututtuka kamar anti biotics da enzymes waɗanda ke taimakawa garkuwar jikin jarirai wajan yaƙar cututtuka wannan kariyace da madarar ruba bata da ita jarirai da ake shayar da nonon uwa sukanfi samun lafiya basu cika fama da gudawa mura ciwan kunne da cututtukan nunfashi ba wannna yasa sukan fi sauran yaran ƙarfi da lafiya haka kuma nonon uwa yana sauyawa daidai da buƙatun jariri misali a lokacin zafi nonon uwa zaifi ruwa don tabbatar da cewa jariri yana samun ishasshan ruwa a lokacin da jariri ya kamu da rashin lafiya jikin uwa zai fitar da sinadarai na musamman da zasu taimakawa jariri ya warke da wuri wannan ba zai yu da madarar ruba ba domin madarar tana daskarewa ko kasance wa ɗaya bata canzawa a ɓangaran narkewa nonon uwa yafi sau ƙin narkewa fiye da madarar ruba jarirai da ake shayar da nonon uwa basu cika fama da kunburi ko ciwan ciki ba kuma bayan gida nasu baya da wari ko wahala madarar ruba na na iaya sa jariri ya same kunburin ciki rashin narkewa da kuma yawan amai baya ga haka shayar da nonon uwa na taimakawa jariri girma yadda ya kamata ba tare da samun ƙiba fiye da ƙima ba madarar ruba saboda yawan sikari da kitse yana iya sa jariri ya samu ƙiba ko matsalar nauyi daga bisani to a ƙarshe dai shayar da nonon uwa na bayar da cikakkan abinci kariya daga cututtuka sauƙin narkewa da ingantatcan cigaba fiye da madarar ruba wannan yasa nonon uwa shine abinci mafi dacewa da jarirai musamman a watanni shidan farkon rayuwansu

shayar da nonon uwa na taka muhimmiyar rawa wajan bunƙasa da kare garkuwar jikin jariri jarirai da ake shayar dasu nono uwa sukanfi samun kariya daga cututtuka saboda nonon uwa yana ɗauke da sinadarai na musamman dake taimakawa wajan garkuwar jiki ta samu ƙarfi tun daga bayan haihuwa babban sinadari da nonon uwa ke ɗauke dashi shine anti biotic wannan sinadari na gina wata kariya a cikin hanji maƙogaru da hanjin jariri wanda ke hana ƙwayoyin cuta shiga jiki wannan kariya tana da matuƙar mahimmanci domin garkuwar jikin jariri bata gama kankama ba a watannin farko na rayuwarsu baya ga haka na ɗauke da ƙwayoyin jini farare masu raye raye dake taimakawa wajan yaƙar cututtuka kamar irin su mura gudawa ciwan kunne da ciwan hunhu wannan kariya na taimakawa jarirai su wuce matakin farko na rayuwa cikin koshin lafiya haka kuma nonon uwa na ɗauke da sinadarai wanda ke hana girma da yaɗuwar ƙwayoyin cuta a cikin hanji waɗannan suke taimakawa ƙwayoyin jikigarkuwa wajan gano da ya ƙar cututtuka a lokacin da uwa ke fama da wata cuta jikinta na fitar da kariya dake tafiya cikin nononta wanda ke kare jaririnta daga kamuwa da cutar wannan ba zai iya faruwa da madarar ruba ba wani babban amfani shine cewa shayarwa na rage yawan zuwa jariri asibiti saboda rashin lafiya jarirai da aka shayar dasu nonon uwa suna samun kariya daga cututtuka har zuwa lokacin da garkuwar jikinsu ta girma da kanta to a ƙarshe dai nonon uwa ba kawai abinci bane ga jariri har ila yau magani ne da kariya yana gina garkuwar jiki mai ƙarfi ya kuma hana kamuwa da cututtuka masu yawa kuma yana taimakawa jariri ya girmama cikakkin lafiya wannan yasa nake ƙarfafa shayarwa a watanni shida na farko don amfanin jariri da lafiyar al'umma gaba ɗaya

shayar da nonon uwa yana da matukar mahimmanci ga lafiyar jariri da uwa amma domin a samu nasarar hakan aƙwai buƙatar haɗin gwiwa daga ma'aikatan lafiya da masu tsara manufufi sune ke da ikon ƙarfafa tallafawa da sauƙaƙa hanyoyin da zasu taimakawa mata su sai shayar da jaririnsu yadda ya kamata da fari dai ma'aikatan lafiya kamar irinsu nurse da ma'aikatan jinya suna da muhimmiyar rawa wajan ilmantar da iyaye mata game da amfanin shayarwa dole ne a horar dasu sosai kan dabarun shayarwa da hanyoyin warware matsaloli da mata ke fuskanta yayin shayarwa ya kamata su fara bada wannan ilimi tukafin mace ta haihu sannan su cigaba da tallafawa bayan haihuwa haka kuma ana buƙatar a samar da hanyoyin aiki da wurare na musamman a asbitoci da cibiyoyin lafiya dan taimakawa mata masu shayarwa misali a samar da ɗakuna masu zaman kansu inda mata zasu iya shayar da ƴa'ƴansu cikin kwanciyar hankali da tsafta musamman a gurare aiki da jama'a masu tsarin manufufi kuma suna da rawar gani wajan kafa dokoki da manufufi da zasu kare hakkokin mata masu shayarwa ɗaya daga ciki hanyoyin shine bada hutu na haihuwa mai tsawo da biya ga mata masu aiki domin su samu damar shayarwa ba tare da matsin lanba ba aka kuma wajabtawa wuraran aiki su tanadi wurin shayarwa ko fitar da nono na iya taimakawa bugu da ƙari ya kamata gwamnati ta gudanar da wayar da kai ta ƙarfafa watsa labarai makarantu da asibitoci domin nuna mahimmancin shayarwa ga iyaye maza da mata da al'umma gaba ɗaya hakan zai rage tsangwama ko wulakaci da mata ke fuskanta idan suna shayarwa a bainar jama'a a ƙarshe dai shayarwa ba nau'in uwa kawai bane aiki ne na gama gari ma'aikatan lafiya da masu tsara dokoki su taimaka wajan gina yanayin mai ƙarfafa shayarwa ta hanyar ilimi kayan aiki da dokoki wannan zai taimaka wajan kare lafiyar al'umma da kuma bunƙasa rayuwar yara da iyayansu

shayarwa ta musamman wato bawa jariri nonon uwa kawai ba tare da wani ƙarin abinci ko ruwa ba har na tsawan watanni shida nada matuƙar amfani ga lafiyar mace musamman a ɓangaran haihuwa da kariya daga wasu cututtuka masu hatsari da farko dai shayarwa ta musamman na rage yuwuwar mace ta kamu da cutar nono wannan na faruwa ne saboda lokacin da mace ke shayar da jariiri ba tare da katsewa ba jikinta yana dakatar da al'ada na wani lokaci wannan yana rage yawan sinadarai a jikin cikin mace wanda ke da nasaba da haifar da cutar nono inda sukayi yawa mace dake samar da madara suna cigaba da aiki a lokacin shayarwa wanda ke hanasu rikiɗewa zuwa cell masu cutar da kansa shayarwa ta musamman na rage haɗarin kamuwar da cutar mahaifa wannan cuta tana da nasaba da yawan canjin hormonal dake faruwa a loakcin da mace ke samun al'ada akai akai shayarwa na hana mace al'ada na wani lokaci wanda ke nufin cewa mahaifa tana samun kariya daga rikicewar sinadarai dake iya haifar da cuta bugu da ƙari shayarwa na taimakawa wajan dawo da mahaifar mace cikin cikin sauri bayan hauhuwa da rage yawan jinin da mace ke zubarwa hakanan tana taimakawa mace ta dawo da nauyinta daidai bayan haihuwa wanda ke rage haɗarin ƙiba ɗaya da ciki abubuwan dake ƙara haarin kamuwa da cututtuka da dama ciki harda ciwan sugar da hawan jini haka kuma shayarwa ta musamman na taka rawa wajan hana ɗauakan ciki ɗab lokaci ta hanyan dabara da dabiya musamman idan ana shayar da jariri akai akai ba tare da wata hanya ta ta ƙarin abinci ko ruwa ba a ƙarshe shayarwa na musamman wata hanyace me ingance da ba wai kawai jariri ba har ila yau tana kare uwa daga cututtuka masu tsanani kamar ciwan nono ko na mahaifa wannan yasa ake ƙarfafa wata ko mata su shayar da nono musamman na tsawan watanni shida dan amfanin lafiyarsu data jariri

shayar da nonon uwa ta musamman wato ciyar da jariri da nonon uwa kawai har zuwa watanni shida ba tare da ba tare da ƙarin ruwa ko abinci ba nada mutuƙar muhimmanci ga lafiyar uwa da jaririnta domin tabbatar da wannan shayarwa aƙwai buƙatun gagarumar gudunmawa daga ma'aikatan lafiya da masu tsara dokoki da manufufi da farko dai ma'aikatan lafiya kamarsu nurse da ma'aikatan jinya da likitoci suna da muhimmiyar rawa wajan ilmantar da mata ya kamata su rinƙa faɗakar da mata tun kafin su game da amfanin shayarwa ta musamman da kuma hanyoyin da zasu bi don cinma hakan bayan haihuwa su riƙa bada goyan baya da shawarware don taimakawa mata su cigaba da shyarwa ba tare da fargaba ba haka kuma ya kamata asibitoci da cibiyoyin lafiya su samar da kayan aiki da yanayi me dacewa kamar ɗakin shayara kayan tsafta da wuraran zama masu kwanciyar hankali don ƙarfafa shayarwa hakanan yakamata a hora horar da dukkan ma'aikatan lafiya akan dabaru taimako da uwa wajan shayarwa ta musamman da magance matsaloli akan tsaro a ɓangaran masu tsara dokoki aƙwai buƙatar kafa manufufi da dokoki da zasu kare mata masu shayarwa dole asamar da hutun haihuwa me biya wanda zai bawa mace damar kula da jaririn ta har zuwa lokacin da zai cika watanni shida hakan ya kamata a tilastawa wuraran aiki su tanadi wuraran fitar da nono ko shayarwa cikin yanayin me tsafta da kariya baya ga haka wayar da kan al'umma ta hanyar ƙarfafa yaɗa labarai makarantu unguwanni nada matuƙar tasiri ana buƙatar nuna cewa shayarwa ta musamman ba kawai lamari na gida bane amma hakkine na uwa da goyan bayan iyali da al'umma baki ɗaya to a ƙarshe dai idan aka haɗa kai tsakanin ma'aikatan lafiya masu tsara dokoki da al'uma za a samu ƙarin mata da zasu iya shayar da jaririn su ta musamman cikin nasara wanda hakan zai inganta lafiyar iyali da ƙasa baki ɗaya

shayar da nonon uwa ta musamman bawai kawai tana amfani ga jariri ba har ila yau tana da matukar amfani ga lafiyar uwa bayan haihuwa daga cikin manyan fa'idojinta ga uwa akwai temakawa wajan hana zubar jini mai yawa bayan haihuwa da kuma sa mahaifa ta koma dai-dai cikin lokaci shayarwa ta musamman na hana zubar jini bayan haihuwa wannan yana faruwa ne lokacin da jariri ke tso-tsan nono jinin uwa na fitar da wani sinadari mai suna oksutoji [oxitoge] wannan sinadari na haifar da matsaiwar mahaifa wanda ke temakawa wajan tsaida jini da ke fita daga wajan da jariri ya fiyo wannan yana rage hadarin mace ta zubar da jini fiye da kima daya daga cikin manyan dalilen mace-macen a lokacin haihuwa na biyu shayarwa na temakawa komawar mahaifa daidai bayan mace ta haihu mahaifarta tana bukatar ta koma cikin girman da take da shi kafin ciki wannan komawar yana faruwa ne da temakon sinadarin oksito oksitoti wanda ake fitarwa lokacin shayarwa yayin da mahaifa ke matsaiwa tana komawa dai-dai cikin lokaci kuma hakan yana hana kumburi ko saurin matsaloli da ke iya tasowa daga jiki ko tsoka bugu da kari shayarwa ta musamman na temakawa uwa ta dawo da lafiyar ta da sauri bayan haihuwa yana kuma taimakawa wajan rage nauyi da mace ta kara a lokacin ciki yana kara karfin garkuwan jikinta da kuma rage hadarin kamuwa da cututtuka masu nasaba da kiba haka kuma shayarwa na hana mace al'ada na wani lokaci wanda ke kara ba jiki lokaci ya huta kafin sake daukar ciki wannan yana temakawa wajan tsara lafiyan uwa da kuma shiryawa da kyau kafin sake haihuwa a karshe dai shayar da nonon uwa ta musannan wata hanya ce ta halitta da Allah ya tanadar domin kare uwa daga hadururruka da ke tattare da ita lokacin bayan haihuwa tana hana zubar jpnp tana taimakawa mahaifa su koma dai-dai tana kuma inganta lafiyar mace ga badaya wannan ya sa a karfafawa mata su runguma shayarwa ta musamman domin amfani da su da jarire

Shayar da nonon uwa musamman wata shidan farko na taka muhimmiyar rawa wajan kare jarire daga mutuwa kwatsam a lokacin barci wanda aka fi sani da SIDS wannan wata matsala ce da ke faruwa ba tare da wata alama ko cuta ta zahiri ba inda jariri yakan mutu a yayin barci kuma yawancin tana faruwa ne cikin watanni shida na farkon rayuwa masana sun gano cewa shayarwa ta musamman na rage yawan faruwan SIDC ds da fiye da kasao hamsin, inda aka kwatanta da jarire da ba a shayar da su da nonon uwa ba wannan kariya na faruwa ne ta hanyoyi da dama da suka hada da inganta garkuwan jiki nonon uwa na dauke da sinadare masu kariya wanda ke temakawa jariri wajan yakar cututtuka wannan kariya na hana kamuwa da cututtuka masu nasaba da numfashi kamar mura da ciwon huhu wadan da ke daga kara hadarin kara hadarin s i d s shayarwa na temakawa jariri wan samun lafiyayyan tsarin numfashi i da jijiyoyi jarire da ake shayar da su nonon uwa kanfi iya farka da wuri idan sun sami matsala a yin bacci wani abu da ke hanasu durkushewa ko shan wahala har su mutu yawan shayarwa na sa uwa da jariri su kasance kusa da juna aakai-akai mu samman a yayin barci wannan na temakawa uwa ta kula da motsin jariri da hanzartar da fahimtar wani canji ko matsala da ke iya faruwa, wanda ke temakawa wajan hana afkuwar s i d s madarar roba bata da sinadare masu kariya irinna nonan uwa kuma wasu lokuta tana kara iya hadarin kamuwa da cututtuka masu nasaba hanji ko numfashi shayar da nono ta musamman na temakawa wajan gujewa haka a karshede shyar da nono na musamman wata babban hanya ce ta kare jarire daga mutuwa kwatsam a yayin barci ta hanyar karfafa garkuwan jiki kula da numfashi da samar da kusancu da uwa tana ba jariri kariya mai inganci saboda haka ana bada shawara su shayar da jaririn kawai na tsawan watanni shida domin kariya da ingantacciyar lafiya

Sayar da nnon uwa umm ta musamman wato ciyar da jariri da nonon uwa kawai har zuwa watanni shida ba tare da karin abinci ko ruwa ba ba kawai yana da amfani ga lafiyar jariri ko uwa kawai ba har ila yau yana da mahimmi fa'idoji a farnin tattalin arziki ga iyali da kuma ga tsarin kiwan lafiya na kasa da farko dai iyaye mata da iyalansu na iye rage yawan kudin da za su kashe idan suka zabi shayarwa na musamman madarar roba tana da tsada sosai musamman idan aka lissafa adadin gwan-gwanin da jariri zai bukata a kowani mako ko wata bugu da kari a kwai kudin sayan kwalabe da u ruwa mai tsafta da ake amfani da shi wajan hada madara idan mace na shayarwa na musamman za a kaucewa wadannan kudade baki daya na biyu shayar da nono na rage yawan kamuwa da cututtuka ga jarire kamar gudawa mura ciwon kunne da ciwon huhu wannan na nufin cewa za a rage zuwa asibiti da sayan magunguna wanda hakan na rage dadin kashe kudade da iyaye da kuma tsarin kiwan lafiya jariran da ake shayar da nonon uwa na bukatar kulawa kadan a asibiti fiye da wanda basa samun shayarwa Gwamnatoci da tsarin kiwan lafiya na kasa suna cun gajiyar shayarwa ta musamman saboda tana rage cinkoso a asibiti da kuma rage yawan kudin da ake shaye kashewa wajan magani da jinya kasahen da ke da karancin albarkatu na iya amfani da shayarwa a matsayin wtaa hanya mai sauki da inganci wajan kula da lafiyan yara da rage nauyin kashe kudi a farnin kiwan lafiya haka kuma shayrwa na kara lafiyar uwa wanda ke nufin cewa za a rage yawan mace-mace da jinyar mata da cututtuka masu nasaba da haihuwa cuki harda ciwon nono da mahaifa wanda hakan yana da tasiri ga rage kase kudin jina to a karshede shayar da nonon uwa na musamman ba kawai ingantacciyar hanya ba ce ta kiwan lafiya har ila yau tana da fa'ida sosai ga tattalin arziki tana kuma temakawa iyale su tsira daga kudin da za su kashe da kuma rage nauyin tsarin kiwan lafiya na kasa wannan ya sa ake karfafa amfani da ita a ko'ina

daya daga cikin kalubale da iyaye mata ke fiskanta lokacin shayarwa shi ne masalar daure nono da kyau wannan yana faruwa ne idan jariri bai kama nonon uwa yadda ya kamata ba wanda hakan ke hana shi samun isashshiyar madara kuma yana iya janyo rauni ko ciwo ga nonan uwa dalilan matsalan shi ne wasu sabbannin uwa ko su ba su da isashshen ilimi ko kwarewa gamai da yadda ake shayarwa yadda ya kamata musamman gamai da matsayin jariri da yadda zai kama nono wasu jarire na da matsalooli kamar wato harshe da ke daurewa wanda ke hanasu motsa harshen su yadda ya kamata domin kama nono da kyau nono da ke lankwashewa ko ba ya iya fita fili na iya zama da wahala ga jariri ya kama da kyau idan jariri bai dai-daita jikinsa da fiskansa yadda ya kamata da nonon uwa ba yana iya wahalar da shi wajan daurewa sosai idan an samu matsaloli lokacin haihuwa kar amfani da magani saurin haihuwa ko haihuwar da akayita da tiyata jariri na iya samun gajiya ko i ko raunuka da ke hana shi kama nono sosai alamomin da ke nuna matsala wajan daura nono jariri yana shan madara na dan lokaci kadan sannan yana sakin nono da kuka uwa na jin zafi ko jin nono yana rauni sosai lokacin shayarwa jariri baya kiba yadda ya kamata ko yana jin yunwa koda yaushe madara na yawan zuba daga bakin jariri saboda be kama nono da kyauba nonon uwa yana yin kumburi ko kumburin ciki saboda madara bata fita yadda ya kamata yadda za a magance wannan matsalar nemi temako daga kwararun ma'iykatun lafiya dan koyawa uwa dai-daita matsayin da dabarar shayarwa gwada matsayi daban-daban na shayarwa domin neman wanda ya fi sauki ga uwa da jariri idan akwai matsalar daurewar harshe ana iya duba yuyuwar gyarawa ta hanyar tiyata mai tsawo a garshe dai fahimtar matsalolin da ke janyo wahalar daurin nono da kuma gano su da wuri yana temakawa wajan inganta shayar da lafiyar uwa da jariri

dai, daitaccen matsayi da daurewa yayin shayar da nono yana da matukar mahimmanci wajan tabbatar da cewa jariri na samun isashen madara kuma uwa bata jin zafi ko wahala idan jariri ya kama nono da kyau zai iya shan madara cikin sauki kuma hakan na hana nono yin rauni ko kumburi matakan da uwa za tabi da farko dai uwa za ta zauna cikin kwanciyar hankali da baya a daidain ta kafafu na sama da matashi ko tabarma idan tana zaune a kujera uwa ta tabbatar cewa jariri yana fuskantar jikinta gaba daya baya juyewa daga nono kai, kafada da jikin jariri duk tsaye a layi guda uwa za ta rike jariri da hannunta ta yadda bayansa da gwaiwansa ke samun tallafi idan ana amfani da hannun hagu wajan shayarwa ana iya amfani da hannun dama dan rike nono kada uwa ta karkata jikinta zuwa jariri mai makon haka ta kawo jariri kusa da kanta idan jariri yana da nisa da nono hakan na hanashi kama kamawa da kyau uma yana janyo ciwo ana jawo hankalin jariri ta hanyar shafa nono a hancinsa ko bakinsa har sai ya budai bakinsa sosai da zarar ya budei bakinsa sosai kamar yaro yana yin kuka sai uwa ta kama nono cikin bakinsa ba kawai kan nonon kadai ba harda bangaran wanda ke zagaye da nono labban jariri su kasance suna kallan waje kuma munne kafada da kanshi ka fada su kasance cikin layi guda alamar cewa dorawa na da kyau uwa bata jin zafi lokacin da jariri ka tsotsa jariri yana tsotsa da kyau cikin sauki yana jin dadi ba tare da fasa nonon ba bakin jariri ya rufe yawancin bakin nonon nono baya fitowa da launin ja ko fashewa bayan shayarwa idan aka bi wadannan matakai uwa da jariri za su fi jin dadin shayarwa idan kuwa uwa na jin ciwo ko jariri baya a shan madara yadda ya kamata yaka ya kamata ta nemi temakon ma'aykatan jinya dai-dai taccan matsayi, da daurwa yana temakawa wajan inganta shayarwa rage matsaoloi da karfafa inganta ingantaka uwa da jariri

Matsalar matsi ko dannewar harshe ko mtsai ko dannewar lebe na faruwa ne idan wata fatar jiki tayi tsawo kao te kauri sosai har tana hana motsi yadda ya kmata wannan na iya hana jariri samun saukin kama nono yayin shayarwa yana janyo ciwon nono rashin samun isashshen madara da kuma rashin samun gamsuwa wajan shayarwa dabarun magance matsalar daya daga cikin matakan farko shi ne gyara yadda ake rike jariri yayin shayarwa akwai hanyoyi da dama da ake yiwa jariri da zi temaka wajan sa saukin kama nono da kyau shayarwa na da matukar amfani zai temaka wajan fahimtar fahintar da jariri yana da matsala ko kuma hanyar da za abi dan gyara shi wasu lokuta motsa labba ko harshe na da hannu a hankali na iya temakawa jariri wajan koyo da bude baki sosai a wasu lokutan kuma ana iya amfani kayan temako dan rage ciwo da temakawa shayarwa lokacin da ake bukatar kulawar likita idan dukkannin dabarun da akayi sun kasa ko kuma idan jariri baya iya shan madara sosai kuma yana rage kiba idan uwa na fama da ciwon nono da rauni akai-akai idan kwai bayyanar da motsi i sosai a harshe ko labba irin wannan hali ana bukatar wata karamar tiyata da ake yanke dan fatar da ke hana motsi ayki ne da akeyinsa dan sauki kuma da gaggawa yana kuma kawo saukin nannada nan magance harshen karyewan harshe ko kuma labba yana yana bukatar hadin gwaiwa, gw masu jinya da kwararrun likita da wuri a gano matsalar da wuri za a kawo sauki ga uwa ga jariri dan haka ya kamata in an gano jariri yana da wannan matsala ta harshe ko labba a tintibi likito likitoci ko kwrarraun kiwan lafiya da su da su bincika halin da jariri yake ciki

shi wannan abun wata karamar robace mai laushi wadda ake sawa a nono domin saukaka shayarwa ga jarire da ke da matsalar kama nono ana amfani da ita musamman idan jariri na da tsalar harshe ko leb lebe nono na uwa yayi laushi ko yayi kauri sosai har jariri baya iya kamawa uwa na fama da ciwon nono ko rauni a nono ko jariri da aka haifa kafin lokaci wanda bai kware wajan shayarwa ba na urorin temako irin su sirinji da sauransu suma suna temakawa wajan koyawa jariri kama nono da shan madara cikin sauki amfanin shi wannan roba yana kare nono daga ciwo rauni yana kuma temakawa jariri masu rauni ko matsala wajan kama nono inganta shayarwa idan jariri baya iya kama nono da kyau hadururukan da ka iya tashia wasu jarire ba sa iya samun isashshen madara ta cikin wannan roba idan ba a sanya shi da-idai ba zai iya hana nono motsawa yadda ya kamata waanda zai iya rage fitar da madara wannan na iya sa yaki nono kai tsaye daga uwarsa idan aka sa wannan roba ko aka cire dole a rika tsabtace wannan roba kai sosai domin hana kamuwa da wasu cututtuka shi wannan roba da sauran kayan temako na iya temakawa sosai wajan magance matsaloli kama nono amma yana da mahimmanci ayi amfani da su tare da shawarwarin kwararrun lafiya wanda suke ba da shawarwari wajan yadda mace za ta shayar da danta domin yin haka za a gujewa matsaloli da tabbatar da cewa jariri na samun isashshen abinci yadda ya kamata

dabarun temakawa jarire masu matsalar shan nono da motsa baki wasu jarire na fiskantar matsaloli wajan kama nono da shan madara saboda matsaloli da suka shafi motsin baki kamar raunin tsokoki rashin hadin kai tsakanin motsin baki da numfashi ko matsalolin haihuwa kamar fatar lebe da take hade ko na harshe ko rashin lafiya wasu daga cikin dabaru da za su iya temakawa yin amfani da matsayi daban-daban na shayarwa kamar uwa ta kwanta kadan yayin da jariri ke jikinta yana samun saukun kama nono ana rike jariri kamar kwallon kafa yana baiwa uwa dama saita bakinsa da kyau sanya jariri kai tsaye jikin uwa ba tare da kaya ba na temaka masa wajan yin kokari ya kama nono da kansa wannan yana inganta dangantaka da kuma karfafa shaawa shan madara yin kamar tausa a labbansa harshe da bakin ko cikin bakinsa kafin shayarwa na temakawa wajan shiryawa da motsa tsokokin baki amfani da yin roba wanda ake sawa a jikin nono yana temakawa jarire da ke da rauni ko rashin iya kamawa amfani da sirinji ko wani abun shayarwa suna temakawa wajan koyar da jariri yadda ake sha da kuma karfafa nono ziyarar shayarwa ko kuma da ke kwarewa a motsa baki na iya temakawa wajan gano ay nihin matsalar da tsara dabarun maganceta dabarun temakawa jarire na da ke da matsalar motsi ko shan nono suna bukatar hakuri goyan bayan likita da kuma sadaukarwa daga uwa da goyan bayan kwararrau yawancin jarire na iya goyo ko koyo su kama nono da kyau kuma su cigaba da shayarwa lafiya

idan jariri na fama da matsalan kamun nono yana da mahimmanci uwa ta cigaba da samar da madara domin kada yawan madara ya ragu ga wasu daga cikin dabaru da za su temaka idan jariri baya iya shan nonan madara sosai uwa na iya amfani da abin matso nono ko ta fus ko ta fuza ko ta tatsa madara da hannu ana bukatar fitar da madara sau takwas zuwa shabiyu a rana domin cike gurbin lokacin da jariri zai sha sanya jariri kai tsaye a jikin uwa na temakawa karfafa hadin gwaiwa da kuma karfafa futowan madara han kuma temakawa jariri wajan motsawa da yin kokarin kama nono da kansa uwa na bukatan shan shan ruwa sosai da cin abinci mai gina jiki domin kula da isashshen madara cin kayan lambu hatsi da sinadaran gina jiki na temakawa wajan kara yawan madara tuntuba ga maikatan lafiya na temakawa wajan tsara yadda za a inganta kama noono da fitar madara za su iya duba ko amfani da kayan temako kamar roban da ake sawa a jikin nono yadda ya dace da kuma shawara kan ayki idan akwai hadaiwan harshe yadda uwa za ta gane jariri na samun isashshen madara jariri na yin fitsari sau shida ko fiye a rana kuma kashi mai mai launi da laushi da alama yana shan madara jariri zai kwanta kafin bayan ya sha madara da kyau duba cigaban nauyin jariri a asibiti ko cigaban lafiya yana nuna ko yana samun madara isashshe uwa na iya jin jariri yana hadiyewa yayin shan madara kamar alama yana shan madara da kyau koda ana amfani da matsaloli kama nono da sharuwa fitar da madara akai-akai da goyan bayan kwararru uwa na iya kula da isashshen madara da tabbatar da lafiyan jariri hakuri da kulawa su ne madubin nasara